Unangeshefa owasimana moshigwana molwashoka otawu eta iiyemo ano moku nduluka po iipundi, oombete niitafula. Shika otashi ulike ehumo komeho lyuunangeshefa mokweta po iinima tayi zilile muunongo.

Omusamane omukuluntu akuutumba koshipundi taya yalula iimaliwa, Iimaliwa ohayi longithwa momaludhi ogendji okwi ikwathela moonkalamweno dhetu oshowo oku landa iikulya, iizalomwa nosho tuu.

Ombanga ya Bank Windhoek oyina ethigathano kombinga yo hole ano ngenge oto popi nando kombinga yo hole yoye. Oto vulu okwi sindanena ondola dha Namibia eyovi

Etemba lyalongwa moshiti lyokuyogela iiyaha, okwiiyoga nande okoonyala megumbo moka. Ohali longithwa olundji uuna yeli mokombitha.

Iimaliwa yoongushu omathele gatano koshilongo sha Tanzania. Okwa thanekwa omutse gomuntu nomuntu akuutumba.

Ombaanga yoStandard Bank otayi ulike kutya opu na omahala ngono haga sindanwa, ehala kehe pu na nduno kutya omuntu ota pewa oshimaliwa shi thike peni shi ikolelela kwaashi a ninga. Opu na nduno iinima yomaludhi gi ili nogi ili.

Aantu ye li yatatu, aakulukadhi ye li yaali nomumati gumwe, otashi ulike uuyelele kombinga yeyambidhidho lyoshimaliwa okuza kombaanga yaStandard Bank osho wo komahangano okugandja iimaliwa mokuyambidhidha poshinima shonutmba.

Egumbo mu na iipundi yopamuthika gopashinanena, okataafula hono haka longithwa kaantu okutula iikulya ngele taya li. Mehala mu no omo hamu vulu okuthikila aayenda uuna taye ya megumbo, taya kuutumba, omo haya kundilwa osho wo aanegumbo omo haya uhala.

Omukulukadhi omuluudhe ena oongodhi mothingo. Omukulukadhi omuyelele atya omalemune peke alanda ano. Omukulukadhi omuluudhe ota landitha iihape yokulya. Omayapela nomalemune nosho wo.

Mehala lyokulandithila ohamu kala muna aantu mbono haya longo mo oshowo aantu mbono haye ya okulanda iinima. Ngele wa mono shi wa hala , oho futu tango mpa hapu futilwa , opo wu vule okuza mo noshinima shoka. Ohamu kala mu na iinima yomaludhi gi ili nogi ili.

Omukadhona gomolaka atya okambamba talombwele aantu kombinga opo yi ilongekidhe kesindano ndyoka tali ka kalako lyukalata ngashi uukalata mbono woombanga. Uukalata mbono oha wu longithwa oku landa iinima moostola.

Ehala lyoshinyanga mono muna iipundi iinene niipundi iishona oshowo iitafula iitafula ohayi vulu okulongithwa uuna aantu taali nenge tashangeleko nande iinima yawo megumbo monoo uunona uushona ohawu kuutumba ne kupundi mbo uushona.

Okambo komalandulathano hono wu na okukala wa pungula iimaliwa yoye kombaanga yoFNB. Mokambo muka omu na omauyelele ogendji mono omuntu ta vulu oku ilonga mo uuna omuntu wu na okukala wa siikila iimaliwa yoye nawa. Nopethimbo limwe ngele omuntu ku uvite kutya ota ku tiwa ngiini, oto vulu okudhengela konomola yombaanga.

Ombaanga yabank Windhoek oyi na ethigathano nee, opo omuntu tavulu okwiivenena oshimaliwa shongushu yoondola eyovi ano mokutuma uuyelele wesiku lyawo lyohole.

Eshonopeko lyoombapila, uuna ta ku longithwa okakalata kombaanga yoFNB mokupitila miinima yoshinanena. Molwaashono aantu otaya kala taya longitha nande uukalata, omuntu e na okakalata nenge ongodhi.

Iimaliwa Opu na iimaliwa oosenda omulongo nethele. Iimaliwa mbino otayi vulu okulongithwa okulanda iikulya megumbo, okulanda oompumbwe dhomegumbo, okufuta oosikola dhuunona nosho tuu.

Ombaanga yaNedBank otayi kunkilile aaNamibia opo yakale ye li kokule no ma kengelelo ngono ha gazi koongodhi, omuntu tekushangele ta ti oha longo mombelewa mono, teku indile oshimaliwa ngwee to gandja oshimaliwa nduno. Ota ya kunkilile opo aantu yakale yeli uupathi shaashi omuntu oto ki iyadha wagandja iimaliwa yoye molwa oma kengelelo nenge ta yati ota ye yigalula.

Ombaanga yoNedbank oyina epatululo lyaantu mba aashona pena epatululo nande olyo ku ninga oongeshefa dhawo.

Oofungunya, ano iimaliwa yi li meke lyomuntu. Iimaliwa ohayi longithwa momaludhi ogendji mono aantu haya vulu oku yi longitha okulanda oompumbwe dhawo, ongaashi nee omuntu ota vulu okulanda egumbo niimaliwa, ota vulu okulanda ohauto niimaliwa, ota vulu okufutila uunona we osikola niimaliwa, ota vulu wo okulanda iizalomwa niimaliwa.

Iihongomwa yopaungomba. Okataafula ka hongwa momukalo goshiti ano gwiipilangi. Aantu ningi iinima mbino olundji nelalakano lyoku ikwathela, opo ya mone mo oshimaliwa.

Oshitafula, iipundi, poshitafula opwa thanekwa.

Nedbank omukalo gokupungula aantu haya vulu okunana nokakalata nenge ta nana iimaliwa okuziilila kongodhi ta tuminwa komuntu. Mokutuminwa nee iimaliwa mbyono komuntu oho ke yi nana ko. Ou na okukala we yi nana ko muule woowili omilongone nahetatu, ngele hasho iimaliwa mbyoka ohayi shuna kwaa ngu e yi tuma.

Iimaliwa yili monyala tayi pakelwa yika longithwe oshima shimwe shilile nenge oku landa iinima yimwe yilile, iimaliwa otayi vulu oku kala nande oyongeshefa omuntu aninga ongeshefa yasha nenge yalanda oshiima shontumba nenge omuntu takalanda oshiima shimwe.